Abaana bari omu kibiina, omushomesa Ari aha rubaaho, ariyo nahandiika ariyo nayegyesa abaana omwana omwe ahugire ariyo naranzya enyuma arikuzaana .